Ishure ryiza cane ryubatswe neza risize neza amarangi atandukanye ni mugisagara ca Bujumbura muburaruko ahantu hameze neza hagutse hari akayaga hari abanyeshure bambaye umwambaro usa nabandi bambaye ibitandukanye.

Ishure imeze neza, isa neza, isize neza, iteguye neza, irimwo abanyeshuye batandukanye bambaye neza, abahungu n'abakobwa harimwo n'umwigisha wabo ariko arabigisha imyuga yo gukora ibirato.